Mu cumba batangiramwo inyigisho zo mu buzima usanzwe .Harimwo imeza isize irangi yera iyo meza iripanze ko amakaramu y'ubwoko n'amabara atandukanye hariko n'agacamurongo n'akamashini ko guharura

Mu cumba co gusomeramwo ibitabo gishashemwo udutafari twisima hasi twera, iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, harimwo imeza ipanzeko ibitabo basubije bahejeje gusoma bitarapangwa mu bubati bwavyo.

Icumba c'isomero ry'ibitabo gisize isima yirabura hasi hejuru hari gisenge gisize irangi ryera ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi usizeko irangi ryera harimwo udutaramuro twinshi dufite utwumba tutandukanye dupanzemwo ibitabo vyinshi.

Mw'isomero ry'ishure y'intango, hari imeza ya mwarimu isize irangi ryera. Iteretseko akabwate karimwo ingwa z'amabara menshi atandukanye.

Icumba co gukurikiraniramwo inyigisho z'ubuzima busanzwe giteye igipandi c'isima n'umusenyi ku mpome zisize ko irangi ryera hasi hahumye isima isanzwe harimwo intebe z'inyegamo n'amameza y'amarangi menshi atandukanye.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi .Imanikishije ivyuma bisakariye ko amabati asanzwe. Hariho urukarabiro ruri ku ruhome Urukarabiro rutakigiramwo amazi.

Inzu yo gusomeramwo ibitabo, iteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasizeko irangi ryera, imanikishije ivyuma bisakariyeko amabati. Hasi hasize isima isanzwe. Harimwo ubutaramuro bwinshi bupanzemwo ibitabo.

mu cumba c'isomero ry'ibitabo gisize isima isanzwe hasi rifise igisenge gisize irangi ryera kiriko amatara manini menshi giteye igipande c'isima n'umusenyi , ku mpome hasize irangi ryera , harimwo udutaramuro twinshi dufitse ububiko bwinshi bupanzemwo ibitabo.

Mu cumba c'uburaro giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi irera hasi hahomye isima ifise irangi risa n'ikiremve harimwo uburiri bugerekeranye.

Ishuri y'inyigisho y'ubuzima busanzwe mu buraro, harimwo ibitanda bitatu. Uburaro, hasi busize isima yera. Ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi, isizeko irangi ryera. Idirisha rinini ririko ibiyo bimanitseho n'ibitambara.

Mu cumba gitangigwamwo inyigisho z'ubuzima usanzwe hariyo agataramuro k'ububiko butandukanye gapanze mu udukaye tw'okwandikamwo ibyabonywe umunsi ku wundi.

Icumba gitangirwamwo inyigisho z'ubuzima usanzwe ihomye isima isanzwe hasi iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome ku ruhome rw'i buryo hari imeza ndende yera ipanzeko za mudasobwa nyinshi iriko nintebe z'inyegamo zisize irangi.

Kw'ishure bakurikiraniramwo inyigisho z'umuzima busanzwe mu cumba bashirira ko ibirango by'ishure ku bikoresho bitandukanye hari imeza nini isanivu iriko impuzu z'ikarashishi bamaze gushira ko ibirango.

Mu cumba gitangirwamo inyigisho z'ubuzima busanzwe hateretsemwo imeza iriko imashini mudasobwa irikumwe n'akandi c'imfasha nyigisho kerekana ubuhinga bwo gukoresha umuyagankuba mu mamodokari.

Mu cumba co gutangiramwo inyigisho z'ubuzima busanzwe hari imeza yera iteretse ko agakoresho k'ugusiga irangi gakora kagenda kizunguriza aho bariko barasiga.

akazu ka sugumwe gateye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize irangi ryera . Hasi hashashe udutafari twisima twera. Harimwo umusarani wa kizungu.

Ku kigo c'imikino n'imyidagaduro y'urwaruka mu mbuga iteyemwo ubwatsi n'ibiti bikuze harimwo urwaruka ruri mu mwambaro w'ikarashishi ruboneka ko ruriko rurakina.

Inyubako, y'akazu ka surwumwe, iri munsi y'inyubako, ikurikiranirwamwo ivyirwa; zose, zubakishije amatafari, ahiye, akatiye n'isima, n'umusenyi; zisakaje amabati asanzwe.

Ikibuga c'umupira w'amaboko bakoresha agaseke gisize isima hasi itanguye gusaza hose mu kibuga yaratanguye kumanyagurika iraciyemwo imirongo yera.

Mu mbuga y'inyubako iteye igipande c'isima n'umusenyi size ko irangi ryera isakaje amabati hashashe ikirago c'ikizungu giteretseko ivyuma abana bakinirako bigizwe n'uruhande wingazi buririrako n'ikindi gishashe binyongako bicaye bamanuka hasi.

Ishure bakurikiraniramwo inyigisho z'ubuzima busanzwe zigizwe n'inyubako zisize irangi ryera zifise ubwugamo buriko ivyuma birinda amasanganya, hari imbuga irimwo ubwatsi iciyemwo akabarabara gashashemwo amabuye, haboneka umuntu ariko yereka uwundi akoresheje umugano.

Inyubako y'ishure ya kaminuza igeretse kabiri, iteye igipande c'isima n'umusenyi, isize irangi ryera. Hasi isize isima ry'ibara ritukura.

Mu cumba c'inyigisho c'ubuzima busanzwe gihomye isima isanzwe hasi iteye igipande c'isima n'umusenyi hasizeko risa n'umuhondo ku mpome, hejuru hari igisenge gisize irangi ryera. Hariko amatara manini.

Ishure ritanga inyigisho z'ubuzima busanzwe hari inyubako iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome isize irangi ryera hejuru igeretse rimwe ku nyubako yo hasi ikenyeje irangi risa n'ikiremve hicaye abaje gukurikirana ivyirwa.

Mu cumba gitangirwamwo inyigisho z'ubuzima busanzwe. Harimwo imeza ishasheko igitambara c'amabara yera n'ayandi y'ubururu. Hariko agasandugu kabikwamwo amakaramu y'igiti y'ugusiga amarangi.

Icumba c'isomero ry'ibitabo gifise igisenge gisize irangi ryera hasi hashashemwo udutafari tw'isima twera, harimo ubutaramuro bwinshi cane burebure bupanzimwo ibitabo bitandukanye vyo gusoma.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa ku meza isize irangi rera hateretseho agasandugu karimwo ibikoresho bitandukanye vy'ubuhinga bw'ugushushanya muri vyo harimwo amakaramu n'uduca murongo.

Icumba co gukurikiraniramwo ibyigwa bijanye n'ubuzima bw'abantu hari ibishusho fasha nyigisho byerekana ibihimba bigize umubiri w'umuntu n'ibice bisoza amaraso mu mubiri.

Icumba c'isomero, ry'ibitabo, giteye igipande, c'isima n'umusenyi, ku mpome; hasi, hahomye isima, isanzwe; harimwo agataramuro, k'utwumba twinshi, dupanzemwo ibitabo, vyinshi bitandukanye.

Icumba c'isomero ry'ibitabo rifise amadirisha ariko ibiyo manini, maremare mwiki cumba harimwo ubutaramuro bubiri hagati yabwo hari inzira isize isima hasi, kubu butaramuro hariho ibitabo vyinshi bipanzemwo.

Icumba c'isomero ry'ibitabo isize isima hasi giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize irangi ryera, ifise idirisha rirerire ry'ivyuma ririko ibiyo hagati mu kicumba hateretse akameza karekare k'umuzingi, ku mpome hagenda hakikuje utubati dupanzemwo ibitabo.

Ikibuga c'umupira w'amaboko gisize isima hasi, gikikujwe n'ibiti bikuze, kirimwo abana bambaye umwambaro w'ikarashishi bariko barakina urukino rw'umupira w'amaboko bakoresha agaseke.

Icumba co gukurikiraniramwo ivyigwa giteye igipande c' isima n'umusenyi ku mpome, hasize irangi ryera hagashushanyako ibiti, hasi hashashe udutafari tw'isima harimwo imeza n'intebe z'ivyuma ziriko imbaho.

Mu cumba c'ugukurikiraniramwo ivyigwa gisize irangi gera ku mpome hari imeza y'umwigisha ipanze ko ibitabo byinshi bimwe kimwe gisa nrwa servisi ikindi gisa n'umuhondo ikindi ciragura n'ikindi gitukura.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa, ku mpande hapanze ububati burimwo ibitabo n'ibindi bikoresho bivanye na buri cigwa kihigirwa. Hagati y'ububati hari imeza n'udutebe tw'abanyeshuri.

Mu nzu y'isomero ry'ibitabo yubakishije amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi hasi hashashe udutafari tw'isima hejuru hari igisenge gisize irangi igera harimwo akaba ati k'ubwumba bwinshi burimwo ibitabo.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa hariyo umwigisha ariko yigisha abanyeshure biwe ibihimba vy'umubiri w'umuntu yifashishije ibishusho mfashanyigisho vyerekana ibihimba vy'umubiri n'imitsi sozamaraso mu mubiri.

Ibikoresho vyiza vy'ikizungu vyo mw'ibaziro bigizwe n'inyundo y'imisumari, imisumeno ibiri, icuma co gutobora imbaho n'ikindi cuma co kuranda no gukata imihiro kigasena imbaho.

Utuzu twa sugumwe duteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasize irangi risa n'umuhondo, tumanikishije ivyuma bisakayeko amabati asanzwe.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyirwa c'ububase ku buryo bwa kijambere kirimwo amatara menshi manini, harimwo imeza zera ziriko intebe z'inyegamo z'amarangi menshi atandukane.

Ikibuga gisize isima hasi, gikikujwe n'ibiti bikuze. Kigabuyemwo ibibuga birenze kimwe vy'umukino w'umupira w'amaboko bakoresha agaseke.

Mu cumba c'isomero ry'ibitabo gishashemwo amatafari y'isima y'irangi risa n'icatsi kibisi, impome ziteye igipande c'isima n'umusenyi, hapanzemwo ububati bwinshi bukoze mu mbaho bifise utwumba dupanzemwo ibitabo vyinshi bitandukanye.

Icumba kinini cagutse cubakishije ivyuma n'ibiyo bibonerana kirimwo intebe nyinshi ndende n'imeza ndende hicayemwo uwakira abahagendeye.

Mu cumba c'isomero ry'ibitabo ca gutse kinini cane giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize irangi ryera hasi hasize isima yirabura harimwo ububati bw'ibyumba byinshi harimwo n'ibitabo vyinshi.

Mu mbuga itunganije neza iteyemwo ubwatsi butotahaye ukasi ikikijwe n'ibiti bibise harimwo igikoresho gifasha abana gukina bakaduga hejuru bagasimbiramwo bakadundadunda.

Nyubako zigeretse kabiri ziteye igipande cisima numusenyi zisize irangi risa numushonge , imbere yazo hari ikibuga cumukino wamaboko gikikujwe nibiti vyimyembe.

Ikibuga c'imikino y'ukunezerwa kikikujwe n'ibarabara ry'ikaburimbo hirya yaho hateye ibiti bikuze mw’iki kibuga hateyemo ubwatsi hashinzemwo n'icuma c'ugukinirako kigizwe n'ingazi badugako ku rundi ruhande hakaba ikindi cuma binyongako bicaye.

Mu rgo rwubakiye n'amatafari y'isima harimwo ubwatsi bwumye hateyemwo igiti kinini kimwe hashinzemwo icuma gisizirangira itukura kiboheye ko imvuma zibiri abana bikinishirizako.

Mu cumba co gusomera mwo ibitabo ,gisize Isima hasi, isanzwe ,gifise igisenge cera kiriko Amatara manini ,atumberanye n'akayira gaca hagati y'ububati bububiri bunini ,bw'ivyumba Vyinshi, bipanze mwo ibitabo.

Icumba c'isomero ry'ibitabo gihomye isima yirabura hasi. Hejuru ku gisenge hasize irangi ryera, kiriko amatara manini kandi menshi. Mw'iki cumba hapanze ububati bwinshi burimwo ibitabo.

Imodokari y'ishure nini isize irangi ryirabura ipakiye abanyeshure bavuye mu rugendo shure, irashitse kw'ishure ihagaze iruhande y'imodokari y'umuyobozi isize irangi risa n'umunyota.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa, kumeza, hateretse umupira ukoreshwa mu rukino rw'amaboko, u mupira ni wo baja kwerekanirako Akarorero k'Umupira ukwije Amategeko.

Icumba c'uburaro bw'abanyeshuri gishashemwo udutafari tw'isima twera hasi, dusize irangi risa n'umuhondo ku mpome, gifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo n'umuryango w'icuma usize irangi risa n'icatsi kibisi harimwo ibitanda bigeretse biriko ibisasizo bitukura.

Inyubako nini igeretse kabiri yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n’umusenyi, iruhande yayo hari ikibuga c'umupira w’amaboko ukoresha agaseke, kirimwo abakinyi harimwo abambaye impuzu z'ubururu izicatsi n'izera.

Ibibuga vy'umupira w'amaboko bishashemwo amatafari y'isima bikikujwe n'inyubako zitandukanye imwe igeretse kabiri iyindi isanzwe iyindi igeretse rimwe.

Ku meza nini yagutse ikoze mu mbaho nziza hashasheko umwambaro w'ikarashishi busa n'ubururu, ku ruhande hakabako irangi ryera n'iryirabura.

Inzu y'isomero ry'ibitabo hasi isize isima ifise amatara manini atanga umuco mwinshi hagati y'ububati bubiri bw'ibitabo bunini bupanzemwo ibitabo vyinshi hari inzira yagutse hepfo hariyo akandi kabati kagereranye nakone gapanzemwo ibitabo.

Mukibuga c'umupira w'amaboko hari abantu b ariko barakina urukino gw'amaboko bambaye imyambaro itandukanye idasa, hirya yabo harateye ubwatsi butotahaye.

icumba kinini gisize isima hasi isanzwe ifise igisenge gisize irangi ryera kiriko amatara menshi manini afise umuco munini.

Mu cumba c'isomero ry'ibitabo ku meza isize irangi itukura hapanze ibitabo byinshi byasizweho n'abari ko barabisoma hasigaye ko ukoreraho asubira ku bipanga mu tubati twabyo.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa harimwo imeza iteretse ko rugagamisha gikoresha amaso abiri aba, ariko bayikoresha ntibaraza hakiri iyo rugagamisha yonyene.

Icumba co gukurikiraniramo ivyigwa bijanye n'amagara y'abantu hari igikankara c'amagufa y'umuntu giteranije n'amagufa atandukanye asanje ku meza.

Ikibuga c'umupira w'amaboko gisize isima hasi, kizitiriye n'uruzitiro rw'urusenga rusize irangi risa n'icatsi kibisi ,harimwo abakinyi bane bariko barakina n'abandi bantu benshi baje kurorera uwo mukino.

Inyubako z'amashure zubakishije amatafari ahiye ,akatiye n'isima n'umusenyi ,zisakaje amabati asanzwe .Zifise imiryango n'amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo hari tuzu twasugumwe tusakaje amabati asanzwe twubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi.

Mu kibuga c'umupira w'amaguru giteyemwo ubwatsi bukase neza harimwo ibirato imyambara ibiri n'umupira w'umukino w'amaguru, hari n'udusahani dutatu duteretse iruhande.

Icumba c'isomero ry'ibitabo gikikuje ku mpome ububati bwinshi bufise ivyumba vyinshi birimwo ibitabo hagati hasi hashashe ututafari twisima hakabamwo imeza nyinshi n'intebe nyinshi sikoreshwa n'abasomeramwo ibitabo.

Inyubako iteye igipande c'isima n'umusenyi isakaje amabati asanzwe fise imiryanko y'ivyuma n'amadirisha y'ivyuma, ariko ibiyo imbere yayo hari uwubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyumaira bande hari ikibuga kibimwo umupira w'amaguru.

Akazu ka sugumwe gateye igipande c'isima n'umusenyi gasakaye n'amabati asanzwe karafise amatiyo asohora umwuka uva mu misarani, atatu asize irangi ry'ubururu.

Akazu ka sugumwe gateguye neza gateye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome ifise amadirisha ariko ibiyo umuco winjira neza hariyo urukarabiro mu bwiherero bw'abagabo hashashe ututafari tw'isima twera.

Mu cumba c'ubushakashatsi harimwo rugagamisha na mudasobwa umukozi akora muri ico cumba mu mwambaro w'akazi n'ibirato vy'intoke afise igitabo yandikamwo ibipimo yakoze ku musi.

Inyubako y'ubushakashatsi yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi. Ifise amadirisha y'ivyuma n'umuryango w'icuma. Hariko ibiyo imbere yaho hahagaze abakozi babiri batatu, umwe yambaye umwambaro w'akazi.

Ku meza yo mucumba c'ubushakashatsi ishasheko udutafari tw'isima twera hateretseho igishusho fashanyigisho cerekana ibihimba vy'umuntu biri kuva mu muhogo kugera mu nda yo hasi.

Icumba kirimwo imeza isize irangi ryera iteretse ko umuzingo w'uburembo ukiri mushasha uboneka ko agapapuro kerekana ko utarakora gafise amarangi atukura na yera.

Mu cumba c'ubushakashatsi gifise amadirisha ariko ibiyo yagutse, gifise igisenge gisize irangi ryera kiriko amatara manini menshi harimwo ububati bupanzemwo ibikoresho vy'ubushakashatsi.

Icumba c'ubushakashatsi, cubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima, n'umusenyi; gifise amadirisha manini, ariko ibiyo; hasi hashashe udutafari tw'isima, twera; harimwo urukarabiro, ruteretseko ibikoresho vy'ubushakashatsi.

Mu cumba c'ubushakashatsi hari ikirahuri kiriko ingero, harimwo ibintu bashuhije bakoresheje icupa ry'umwuka baturiye. Hejuru y'umuriro uva muri uwo mwuka, hari akayungiro gateretseko ca kirahuri.

Mu cumba c'ubushakashatsi, hari imeza isize irangi ryera iteretseko uducupa tubumvye mu buryo butandukanye, turimwo imiti itandukanye bakoresha mu bushakashatsi.

Mu cumba kirimwo imeza isize irangi iryera hapanze ko udukoresho twinshi dutandukanye harimwo imashini y'uguharura ikaramu zibiri nutundi ducupa tubika irangi n'agacamurongo kamwe.

Mu cumba c'idandarizo ry'ibikoresho vy'imodokari hari amabateri ane abiri ritoya n'irinini risangiye ubwoko na yandi abiri manini bimwe ryose ryisangije ubwoko.

Mu cumba c'ubushakashatsi ku meza ikorera ko abakozi bo mu bushakashatsi hateretse icuma rugagamisha bakoresha bariko baraba utuntu duto duto.

Mu cumba c'ubushakashatsi cubakishije amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi, k'uruhome har'ifoto yerekana ibikoresho bakoresherezamwo mu gukora ubushakashatsi.

Mu cumba c'isomero ry'ibitabo isize isima isanzwe hasi harimwo imeza y'ukorera mw'iki cumba ipanze ko ibitabo amaze gusubizwa n'abavuye gusoma.

Isomero ry'ibitabo ryubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi, hasi hakenyeje umukanda w'igipande c'isima n'umusenyi, risize irangi ryirabura. Ku ruhome inyuma, hamanitseho agasandugu k'ibimenyesheje, gakoze mu mbaho, gafise imiryango ibiri hariko ibiyo.

isomero ry'ibitabo riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome size irangi ryera. Rihomye isima hasi isanzwe biharimwo ubutaramuro n'ububati bifise ububiko bwinshi bupanzemwo ibitabo vyo gusoma.

Mu cumba c'isomero ry'ibitabo cubakishije amatafarahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi isize iraga irera hasi hashashe udutafari twisima hari akabati karimwo ibitabo.

Mububiko bw'ibitabo bwa Radiyo Mariya Burundi bwubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi harimwo akabati gakoze mu mbaho kanini gafise ububiko bwinshi bupanzemwo ibitabo vyinshi bitandukanye.

Mu cumba c'ububiko bw' ibitabo gisize isima isanzwe hasi, iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, harimwo imeza nini zipanze ko ibitabo vyinshi bigiye bipangwa ku mirwi n'ubwoko butanduka.

Mu nzu y'isomero ry'ibitabo hariyo akabati gapanzemwo amadosiye y'uwukorera muri iyi nzu. Impome z'iyi nzu ziteye igipande c'isima n'umusenyi gisize irangi ryera.

Inzu y'isomero ry'ibitabo, hari ububati bwinshi bwagutse bupanze ko ibitabo vyinshi cane, hejuru hari amatara acanye ni mw'ijoro.

Mw' isomero ku meza isize irangi ryera hateretseko umupira wo gukina w'umudenesi usa n'icatsi kibisi uciyeko imirongo ibiri izunguruka.

Icumba co gukurikiraniramwo ivyigwa harimwo imeza ndende ipanzeko imashini nyabwonko nyinshi ariko n'intebe z'inyegamo zirabura. Igisenge gisize irangi ryera kiriko n'amatara menshi manini atanga umuco.

Kw'ishure ry'ukwimenyereza ry'abana batoya iteye igipande shisima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi iryera hasi hashashemwo udutafare twisima twera harimwo agataramuro karimwo ibikoresho impuzu z'abana bato niutukombe tw'ukunwesha abana bato.

Kw'ishure ry'ukwimenyereza ry'abana batoya rifise inyubako ziteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome isize irangi ryera, isakarishije amategura y'isima isize irangi ritukura, iruhande hari imbuga iteguye neza iteyemwo ubwatsi harimwo n'igiti, irimwo n'ivyuma abana bakinirako.

Kw'ishure rimenyereza abana bato, mu cumba c'umuyobozi gisize irangi ryera ku mpome ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, hari agakono gateyemwo amashurwe, ku meza y'umuyobozi hari agaseke karimwo amakaramu menshi.

Ku meza yera arambise agacamurongo k'isantimetero mirongo itatu ni gashasha karacari mu kamwanya kayiteker kakamwanya gafise irangi ritukura ku ntango.

Inyubako, y'ibiro vy'ubuyobozi bw'ishure ry'intango, yubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima, n'umusenyi; afise amadirisha y'ivyuma, ariko ibiyo, asakaje amabati, asanzwe; hasi, hasize isima itukura.

Isomero ry'ishure ry'intango ihomye isima isanzwe hasi iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera igisenge gisize irangi ryera kiriko n'amatara, Ifise umuryango w'icuma ufunguye usize irangi risa n'ubururu ku ruhome rw'imbere hari ikibaho cirabura.

Ishure ry'intango, rifise inyubako igeretse rimwe, ifise ubwugamo, imbere y'inyubako zifise inkingi zisize irangi ryera, imbere yizi nyubako hari imbuga iharuye y'umusenyi.

Isomero ry'ishure y'intango ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hasi hahomye isima isanzwe. Ku ruhome hamanitse ko icapa kishushanije ko ibikoresho vyo mu buzima busanzwe.

Mw'isomero ry'ishure y'intango ryubakishije amatafari ahiye, katiye n'isima n'umusenyi hasi hahomye isima isanzwe. Harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu vyuma bigeretseko imbaho. Inyuma ku ruhome hari kibaho gisize icasi kibisi.

Ishure ry'intango, rifise inyubako, igeretse rimwe, isakaje amabati, n'iyindi isanzwe, isakaje amabati; imbere yayo, hari imbuga iharuye; haruguru, hari ingazi ziteretseko, akabido, gashaje katanogeje.

Isomero ry'ishure y'intango rihomye isima isanzwe hasi iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome isize ko irangi gera ku ruhome rw'inyuma hariko ikibaho gisize irangi risa n'icatsi kibisi harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu vyuma n'imbaho.

Isomero ry'ishure y'intango risize sima isanzwe hasi riteye igipande cisima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi ryera harimwo ikibaho kirekire cirabura bifise igisenge gisize irangi ryera harimwo intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho.

Mw'isomero ry'ishure y'intango ryubakishije amatafari ahiye akati ye nisima n'umusenyi rifise amadirisha y'ivyuma bisize iranga irisa n'ubururu, ariko ibi yo harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho imbere mu mfuruka hateretse agaseke bakuburiramwo imyavu.

Imbuga idatunganije neza iri mu rugo rwubakishije amabuye akatiye n'isima n'umusenyi rufise irembo ryugaje umuryango w'icuma usize irangi risa n'ivu.

Mwisomero ryo kw'ishuri y'intango ku meza yamwigisha isize irangi ryera yateretseho agasaho atwaramwo ibikoresho kirabura gafise utubara dusa n'icatsi kibisi.

Ishure ry'intango rifise inyubako igeretse rimwe, riubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi, ifise ingazi ziduga mu nyubako yo hejuru, ziriko ivyuma bikinga impanuka.

Isomero ry'ishure y'intango ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi. Hasi hahomye isima isanzwe harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho.

Icumba c'uburiro bw'ishure ry'intango kinini cagutse gifise amadirisha manini ariko ivyuma bisize irangi ry'irabura giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome harimwo amameza manini manini menshi.

Mw'isomero ry'ishure y'intango hasi hashashe udutafari tw'isima ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi gisize ko irangi ryera; harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu vyuma n'imbaho.

Urukarabiro rw'amashure y'intango ruteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasi naho hasize isima isanzwe nta mazi ahaheruka n'ibombo y'amazi nta y'ikiriko.

Mw'isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasize irangi ryera, hasi hahomye isima itukura, ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo. Ku ruhome rw'imbere hari ikibaho cirabura.

Kw'ishure ry'intango mw'isomero rishashemo imbaho hasi ririmwo intebe zikoze mu mbaho z'abanyeshure teye igipanti icisima n'umusenyi ku mpome ifise amadirisha, ariko ibiyo bifise n'ikibae aho cirabura inyuma.

Mu cumba c'ubushinguro bw'ibikoresho bwo kwishure litoya giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko iranga igera hasi hasize isima haripanzemwo ibikarito bibisi bitabo n'ibindi bikoresho vyihe shubure.

Ishure y'intango ifise inyubako iteye igipande c'isima n'umusenyi isize irangi ryera hejuru hasi hagakenyeza irangi risa n'umuhondo isakaje amabati y'ibumba yirabura.

Isomero ry'amashure y'intango ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi ririmwo intebe z'imbaho z'abanyeshuri hasi risize isima isanzwe.

mu isomero ry'ishure y'intango ku meza ya mwigisha isize irangi risa n'ubururu hapanzeho utugome dufuta ivyanditswe bitarivyo twishi tugerekeranije.

Mw'ibarabara rishanjemwo urucekeri rw'amabuye rutukura, hahagazemwo abanyeshure batatu bavuye kw' ishure, Uwundi arasutamye uwundi nawe yicaye k'uruhande mu vyatsi, bariko bakina utubuye mu tunogo.

Mw' isomero ry'ishure y'intango, isize isima hasi ,ifise igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, harimwo imeza ya mwigisha ,isize irangi ryera, kuri iyi meza hariko aka mashini gasongora ikaramu y'Igiti.

Mw'isomero ry'ishure ry'intango ku meza ya mwigisha ikoze mu mbaho iteretse imbere hateretseko akagemeri karimwo ingwa z'amabara atandukanye.

Mw'isomero ry'ishure y'intango, risize isima isanzwe hasi, hateretsemwo umupira ubanze mu kimwanya gitukura, kibangishije ikamba yatabuwe ku mpuzu yashaje.

Mu cumba c'ububiko bw'ishure ry'intango hari udukaratu turimwo amakaramu asa n'ubururu harimwo n'ama verope menshi apanze hejuru y'amabido y'amavuta hari imifuko iteretse iruhande ry'imeza.

Mu biro vy'umuyobozi w'ishure ry'intango bitereye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize irangi ryera hateretsemwo imeza isa n'ubururu iriko uduseke tubiri abikamwo amakaramu nakandi gataramuro apanga mwo ibitabo.

Ishure ry'intango mw'isomero ryubakishije amatafari ahiye akati ya nisima n'umusenyi afise idirisha ry'ibyuma ririko ibiyo ririmwo intebe zikoze mu vyuma n'imbaho ku ruhome imbere hari kibaho cirabura.

Mu mbuga itunganije neza iteye ubwatsi bukase, hacamwo amabarabara ashashemwo utubuye akikujwe n'amashugwe. Harimwo ibiti bikuze, hubatswemwo n'utuzu tw'utugenegene harimwo abana bari kumwe n'abavyeyi.

Ishure ry'akarorero rifise inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima, n'umusenyi hari urugo rwubakishije amatafari ahiye hateye igipande c'isima n'umusenyi kw'irembo hasize irangi ryera ryanditse ko ibyandiko biranga irishure.

Isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, risize isima isanzwe hasi, ririmwo intebe z'abanyeshuri zikoze mu mbaho, iruhande hari imeza nini ya mwigisha, ipanzeko amakaye n'amakaramu.

ku ishure rifise inyubako ziteye igipande c'isimba n'umusenyi ku mpome zisize irangi irisa n'umuhondo hasi hejuru hasize irangi igera mu mbuga iharuye hasinze ibiti bibiri byo kumanika ko amabendera

Mu cumba c'ibiro vy'umunyabigega w'ishure ry'intango hari imeza iteretse ko isandugu irimwo amakaramu y'ubwoko butandukanye n'amarangi atandukanye.

Ishure ry'intango rifise inyubako yubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi, risakaje amabati asanzwe. Rifise amadirisha n'imiryango y'ivyuma isize irangi risa n'umuhondo. Amadirisha ariko ibiyo. Imbere y'iyi nyubako hari abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure batonzeho.

Kw'ishure ry'intango, mw'isomero rihomye isima hasi ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, ifise amadirisha y'ibiyo, harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho, harimwo igisenge gisize irangi ryera, hahagazemwo abanyeshure babiri bari mu mwambaro w'ishure.

Ku birobo vy'ubuyobozi bw'ishure ry'intango iteye igipande cisima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi gyera hakenyeje n'irangi risa n'umuhondo ifise imiryango y'ivyuma isize irangi risa n'ubururu n'amadirisha y'ivyuma ariko n'ibiyo.

Mw'isomero ry'ishure y'intango riteyeye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi risa n'ivu ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, ku ruhome rw'imbere ariko ikibaho cirabura.

Kw'ishure ry'intango rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi, risakaje amabati y'ibumba yirabura, mu mbuga idatunganije neza, hashinze igiti burizako ibendera ry'igihugu. Hatonze abanyeshure benshi bariko basubira mu mashure bavuye kwuriza ibendera.

Isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome isize irangi ryera, hejuru hasize irangi ryera, hasi hahomye isima isanzwe, harimwo intebe nyinshi n'utumeza tw'abanyeshuri.

Mu mangazini y'impuzu hari bishusho bibiri gishusho kimwe c'umugabo cambitse ipataro n'ikoti yirabura n'ikindi gishusho c'umugore cambitse ijipo n'ikoti yirabura vyerekana impuzu bagurisha.

Inyubako y'ishure ry'intango yubakishije amatafarahiye akatiye n'isima n'umusenye hasi mubwugamo hasize isima isanzwe amadirisha nayo ivyuma, ariko ibiyo.

Inyubako y'ishure rya kaminuza iteye igipande c'isima n'umusenyi isize irangi ryera imbere yayo hari inzu yo kwivuniramwo umusase y'icuma gisize irangi ryera ku ruhande hari inyubako y'amatafari akatiye n'isima n'umusenyi.

Mw'isomero ry'ishure y'intango iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera, hasi hahomye isima isanzwe, ku ruhome hariko akabati ka mwigisha gafise imiryango isize irangi risa n'umunyota, umuryango umwe urafunguye harimwo ibitabo.

Ishure ry'intango rifise inyubako zobakishije amatafarahiye akatiye n'isima n'umusenyi sakaje amabati asanzwe hari imbuga idatunganije neza irimwo imisenyi n'ivyatsi i ruhande hari inyubako ko yahorako amabombo y'amazi, ariko nta mazi akihari.

Ishure ry'intango rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye , akatiye n'isima n'umusenyi , sakaje amabati asanzwe. Imbere y'inyubako hari imbuga iharuye y'umusenyi . Harimwo abanyeshuri bariko barakina.

Ishure ry'ubuhinga rifise inyubako igeretse kane uretse inyubako yanyuma hejuru izindi zose zifise ubwugamo buriko ivyuma birinda amasanganya yubatse n'amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi.

Mw'isomero ry'ishure y'intango rihomye isima isanzwe hasi teye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome ku meza yamwigisha hariko ibikoresho vya mwigisha ibikoresho vy'ubucamurongo n'isaha y'imfashe a nyigisho yerekana ko ari saya ine n'iminota mirongo ine n'itanu.

Ishure ry'intango ifise inyubako zubakishije amatafari y'isima akatiye n'isima n'umusenyi. Isakaje amabati asanzwe, imbere yayo hari imbuga iteyemwo ibiti harimwo abanyeshure bariko barakina.

Abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure, ugizwe n'amabutura ya kaki n'amajipo ya kaki, amashati asa n'ubururu. Barikumwe n'uwundi mwana mutoya yikoreye agasaho avuye gusumiramwo umwe mu banyeshure atwaje murumuna we ivyo avuye gusuma biri mw'ibase.

Mw'isomero ry'ishure y'intango riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, ku ruhome rw'imbere hari ikibaho cirabura, hahagaze umwigisha ariko yigisha icigwa c'ibiharuro, abanyeshure bicaye mu ntebe baramukurikira.

Isomero ryubakishije amatafari aturiye, akatiye n'isima n'umusenyi, hasi hasize isima itukura, ku nkingi hasize irangi risa n'umuhondo, mw'isomero harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho.

Ishure ry'intango rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima numusenyi, zigeretse rimwe zubatse kw’ibarabara rya kaburimbo isakaje amabati asanzwe.

Ishure ry'intango rifise inyubako yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaye ibanda imwe imbere hari ubwugamo busakaje amabati asanzwe haruguru y'ishure hari ikibuga c'umupira w'amaboko bakoresha agaseke gisize isima hasi.

Isomero rihomye isima isanzwe hasi, harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho, hateretsemwo n'ikidumu gisa n'umuhondo gicafuye.

Mw'isomero ry'ishure y'intango yagutse ihomye isima yirabura hasi isize iranga igera ku gisenge iteye igipante c'isima n'umusenyi ku mpome size ko iranga igera ifise amadirisha y'ivyuma siziranga igera, ariko ni biyo harimwo intebe n'amameza vy'abanyeshuri.

Mw' isomero ry'ishure y'intango rihomye isima isanzwe hasi, riteye igipande c'isima n'umusenyi. Ku mpome hasizeko irangi ryera, harimwo imeza zikoze mu vyuma zishasheko urubaho rwera. Harimwo n' udutebe tw'abanyeshure tw'inyegamo.

Kw'ishure ry'intango, mu mbuga y'ishure, ishanjemwo umusenyi; hari abanyeshure, bariko barakina, mu mwanya w'akaruhuko; iruhande y'abo, hicaye abigisha babo, babiri; hirya y'aho, hari inyubako z'amashuri.

Ishure ry'intango rifise inyubako rigeretse rimwe ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi. Imbere y'inyubako hazifise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi zubakishije amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi zisize irangi ryera.

Icumba c'ibiro vy'umuyobozi kirimwo imeza iteretse ko mudasobwa umuyobozi akoresha ibitabo n'amakaye akoresha biri ku meza imashini mudasobwa irazimije.

Inyubako y'ishure igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi. Isakaje amabati asanzwe afise ubwugamo imbere bushigikiwe n'inkingi zubakishije amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi. Mu mbuga hari abanyeshuri, hahomye isima hose.

Mwishuri gifise ikibaho cirabura kuruhome rwimbere iruhande yaco hahagaze umwigisha yifashishije agacamurongo arerera abanyeshure biwe ijambo ubukene nindome zirigize.

Ku meza isize irangi ryera hapanze udukoresho twinshi dutandukanye dukoreshwa mu byigwa by'ubuhinga n'ibiharuro harimwo ikaramu y'igiti akuma kasongora iyikaramu y'igiti n'utundi dutandukanye ca imirongo.

Kw'ishure ry'intango, ryubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima, n'umusenyi, ifise amadirisha y'ivyuma, ariko ibiyo; isakaje amabati asize irangi ry'icyatsi kibisi; mu mbuga, hashinzemwo, ibendera zibiri; hari akayira, gashashemwo udutafari tw'isima, dushika kw'ayo mabendera; ahandi hateye ubwatsi.

kw'ishure ry'intango rifise urugo ruteye igipande c'isima n'umusenyi usizeko irangi ryera handitseko ibirango vy'ishure. Kw'irembo hari abavyeyi baje gutora abana bimenyerezaho umuryango urakinguye bariko barasohoka.

Utuzu twasugumwe twubakishije amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi dusakaye ibanda imwe n'amabati asanzwe tukikujwe n'inyubako nini zubakishije amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi afise amadirisha y'ivyuma ariko n'ibiyo.

Ishure ry'intango rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hasakaje amabati y'ibumba yirabura mu mbuga yayo hashanje umusenyi hateye n'igiti kimanitseko icuma capfuye ku ipine y'imodokari bifashisha mu kuvuza ikengeri.

Kw'ishure ry'intango rifise inyubako biteye igipande c'isima n'umusenyi isize irangi ryera hejuru, hasi rigakenyezwa irangi risa numuhondo.

Ku nyubako yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi ku ruhome hamanitse ko ichapa gishushanije ko abantu babiri bambaye umwambaro wokingira umubiri.

Inyubako z'amashure zubakishije amatafari ahiye, asakaje amabati asanzwe, zubatse ku musozi ukwa zonyene, zikikujwe n'umurima w'ivyatsi.

kw’ishuri ry'intango rifise inyubako zigeretse rimwe rimwe zisakaje amabati asanzwe zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi zifise amadirisha y'ibyuma ariko ibiyo imbere yetse inyubako hari imbuga ziteyemwo ubwatsi n'amashurwe hagati y'imbuga hacamwo utubarabara dushashemwo.

Ishure ry'intango, rigizwe n'inyubako, ifise umushinge w'amabuye, ryubakishije amatafari ahiye, akatiya n'isima, n'umusenyi; ifise amadirisha y'ivyuma, asize ubururu, n'ibiyo bibonerana; ifise umuryango w'icuma, usize irangi, risa n'ubururu.

Mw’isomero ryubakishije amatafara ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hashashe isima isanzwe hasi harimwo abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure bicaye mu ntebe z'ishure imbere y'impapuro biboneka ko bariko barakora ikibazo mwigisha na we ahagaze inyuma.

Mw'isomero ry'ishure y'intango ,ku meza ya mwigisha ikoze mu mbaho zisanzwe ya kera, hari ingwa ziri mu mabara atandukanye.

Akazu ka sugumwe gafise imiryango y'imbaho kubatse mu matafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi asakaje amabati asanzwe gafise n'urugo ruteye igipande c'isima n'umusenyi rusize irangi ryera.

Uruhome rushushanijeko isomero rigizwe n'abanyeshure bicaye mu ntebe shure n'umwigisha ahagaze imbere yabo iruhande y'imeza n'ikibaho cirabura canditseko icongerezo.

Inzu y'ububiko bw'ivyimbugwa yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi isakaje amabati imanikishije ivyuma fise idirisha ririko ibiyo rikoze n'ivyuma.

Kw'ishure ry'intango rifise inyubako zishaje ziteye igipande c'isima n'umusenyi imbere zifise ubwugamo bufise inkingi zikoze mw'isima risize birangigera hateretse indobo iri mw amazi y'ugukaraba.

Mw'isomero ryubakishije amatafari ahiye ateye igipanda c'isima n'umusenyi ,ku ruhome imbere hari ikibaho cirabura hamanitseko ivyapa bibiri vy'imfashanyigisho z'indome n'imfasha nyigisho y'ibiharuro.

Kw'ishure ry'intango, ryubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima, n'umusenyi, asakaje amabati; imbere y'amasomero, haba ubwugamo, bushigikiwe n'inkingi, z'ivyuma; hari imbuga, ishanjemwo umusenyi.

Kw'ishure ry'intango rifise inyubako yubakishije amatafarahiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati atukura imbere y'inyubako ateye igiti kinini c'umwemi hari abanyeshure bari muri iyo mbuga iteyemwo igiti ishanjemwo n'umusenyi batiko barakina.

kw'ishure ry'intango ,mu mbuga isanjemwo umusenyi iciyemwo urubumbiro rusize amarangi atandukanye ,iruhande y'urubumbiro hari idarapo y'igihugu, hari n'ibindi bikoresho vy'abana bakoresha mu myidagaduro.

Inyubako y'ishure yubakishije amatafari ahiye akaziye n'isima numusenyi amadirisha manini akozwe mu mabati hari abanyeshure bari imbere y'inyubako bikoreye ibase n'abandi bafise udusaho batwaramwo amakaye.

Kw'ishure ry'intango, mw'isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi, isizeko irangi ryera ku mpome . Hasi, hasize isima isanzwe, k'uruhome rw'imbere har'ikibaho cirabura.

Kw'ishure ry'intango ryubatse mu murima w'ibigazi, ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati asanzwe. Muri uwu murima hicayemwo umunyeshure munsi y'ibigazi.

Inyubako yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, bimanikishije ivyuma bisakirishije amabati, ifise imiryango y'ivyuma n'amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, imbere y'ishure hari ubwugamo.

Mwisomero riteye igipande c'isima n'umusenyi kumpome, gifise amadirisha yivyuma ariko ibiyo, harimwo ububati bwububiko iruhande yubwo bubati mwigisha yashizeho umutaka yaje yifutse imvura.

Mwisomero ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, murugi rwimbaho rufise ikiyo, hariyo udushami twibigazi bazokoramwo imikubuzo yogukura ishure.

Mw'isomero ry'ishure y'intango, hasi hasize isima itukura, ku mpume hateye igipande c'isima n'umusenyi, kugice co hejuru hasize irangi ryera ico hasi hasize irangi ryirabura, ifise amadiri isha y'ivyuma, ariko ibiyo.

Mu cumba c'isomero ry'ibitabo gihomye isima itukura hasi ku mpome hateye igipande ch'isima n'umusenyi size ko irangi sanchas kbis gifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo ku mpande hakikuje ububati bw'ibyumba byinshi bupanzemwo ibitabo.

Mwishure kukibaho cirabura hamanitse udu carito mfasha nyigisho twamarangi cumi atandukanye iritukura irisa numuhondo irisa nubururu irisa nicatsi iryera iryirabura irisa nicungwe nayandi nayandi

Kw'ishure ry'intango ifise inyubako ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi zisakaje amabati asanzwe atanguye kujako ingese.

Kw'ishure rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi afise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma, zisize amarangi atandukanye. Muri ubu bwugamo no mu mbuga ishanjemwo umusenyi, hamanitse ivyapa vy'ubugenegene.

Kw'ishure ry'intango ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaye n'amabati y'ibumba, mu mbuga yaho hari uruzitiro rukikuje ibikinisho vy'abana.

Isomero rihomye isima itukura hasi ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi hasi hakenyeje irangi ryirabura hejuru hasize irangi ryera wifise umuryango usize irangi ritukura harimwo udutebe tw'abanyeshure tumwe dusa n'umuhondo utundi dutukura.

Kukibaho c’ishure hamanitseho icapa kinini cinfasha nyigisho gishushanijeko ibikoresho vyuburimyi n’ubworozi, vyanditseko namazina yavyo mucongereza.

Mw'isomero iteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasize irangi ryera, hasi hasize isima isanzwe, ifise igisenge gisize irangi ryera, harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho.

Kw'ishure ry'intango ryubatse mu gashamba k'ibiti gizwe n'inyubako yubakishije amatafarahiye akatiye n'isima n'umusenyi agasakaza amabati mu mbuga yira ishure hashinze ivyuma vy'abanyeshurebe kinerako harimwo uruvuma.

Ishure, ryubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima, n'umusenyi, ibisakazo, uruhande rumwe, vyarashaje barabisanura; urundi, ruracasakaje ibisakazo vya kera, vyajeko ingese; mu mbuga, idatunganije neza, harimwo abanyeshure, bariko bahakinira; harimwo n'igiti, casaziyeho.

Icumba kirimwo imeza isize irangi ryera, iteretseko agasaho gatwara ibikoresho vy'ishure kirabura ,gafise imifuko myinshi igerekeranije ifunze n'imashini.

Mw'isomero ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi ku gihome imbere hari ikibaho cirabura canditse ko ibyigwa abanyeshuri bize mu cigwa c'imibano.

Ishure ryubakishije amatafari aturiye, rikatiye n'isima n'umusenyi, rifise imiryango y'ivyuma, n'amadirisha y'ibiyo, risakaje amabati, rifise urugo rwubakishije ibiti.

Mw'isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hejuru hamanikishije imbaho zisakariyeko amabati hasi hasize isima isanzwe harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho ku ruhome imbere hari ikibaho cirabura.

Ishure ry'intango rigizwe n'inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, ifise imiryango y'ivyuma isize irangi ry'ubururu, ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, isakaje amabati asanzwe, mu mbuga hashanje umusenyi harimwo abanyeshuri bari gukina.

Mw'isomero ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, kukibaho cirabura handitse ikibazo cakozwe kw'itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa gatatu mwaka b'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu kikibazo niki gifaransa kigize n'isomerwa n'uruvangatirane rw'amajambo baterateranya bagatora ijambo.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi rifise umuryanko ku ruhande w'icuma usize irangi risa n'ubururu imbere y'icure hari uwubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ibiti hari abanyeshure, ariko baragenda imbere y'ishure.

Mu cumba c'uburaro bw'abanyeshure, hasi hashashe udutafari tw'isima twera. Ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi, isizeko irangi ryera. Harimwo ibitanda bigerekeranye.

Ishure ry'intango ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, ifise imiryango y'ivyuma isize irangi risa n'ubururu rifse amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo. Hari ubwugamo imbere y'izi nyubako zisakaje amabati ashigikiwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi risa n'ubururu.

Kwishure ryintango rifise inyubko zigeretse kabiri zisize isima numusenyi ku mpome zisakaje amabati asanzwe , zifise inkingi zishigikiye ubwugamo zisize irangi risa numuhondo, mu mbuga hasize isima hose.

Inyubako igeretse rimwe isakaje amabati, yubakishije amatafari aturiye akatiye n' isima n' umusenyi. Imbere yayo, hari ubwugamo, bwubakishije inkingi zisize irangi ryera.

Ibumvu ry'amazi ryapfuye riri iruhande y'inzu zibiri imwe igeretse rimwe isize irangi ryera ku mpome isakaje amabati asanzwe iyindi yubakishije amatafarahiye akatiye n'isima n'umusenyi na yonyene isakaje amabati asanzwe iruhande yazo hateye igitoki.

Ishure rifise inyubako, zubakishije Amatafari ahiye , zikatiye n'isima n'umusenyi ,hasakaje Amabati asanzwe, hari imbuga nini idatunganije neza, irimwo umusenyi, mwiyimbuga harimwo ibiti vy'ibigaza

Mw'isomero ry'ishure yisumbuye riteye igipanda c'isima n'umusenyi ,ku mpome isize irangi ryera ,hasi hahomye isima isanzwe, ku ruhome rw'imbere hari ikibaho cirabura canditseko ivyigwa umwigisha yahaye abanyeshure n'isomero.

Mw'isomero ry'ishure yisumbuye ihomye isima ry'ibara ritukura hasi, iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, hasizeko irangi ryera. Umunyeshure umwe ari imbere ariko arakora umwimenyerezo umwigisha yabahaye, abandi baricaye mu ntebe z'inyegamo bakurikira ivyo akora.

Ishure yisumbuye ifise inyubako igeretse gatatu isakarishije amabati asanzwe, yubakishije amatafari n'isima ateyeko igipande c'isima isize amarangi yera, ifise amadirisha menshi yagutse ariko ibiyo, iruhande y'iyi nyubako hari ikibuga gihomye isima.

Mw'isomero ry'ishure yisumbuye riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize irangi ryera hari abanyeshure bicaye mu ntebe z'inyegamo imbere y'imeza bakorerako inyuma yabo hari imee eza yamwigisha iteretse ko agacupa k'amazi n'impuza amajwi.

Mw'isomero ry'ishure ryisumbuye rihomye isima ry'irangi risa n'ivu hasi, hejuru hari igisenge gisize irangi ryera, ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi bisize irangi rya kaki, mw'isomero hari intebe n'amameza vy'abanyeshure.

Inyubako y'ishure ryisumbuye ry'i Busiga mu ntara ya Butanyerera, ryubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi, kw'irembo hari urugi runini rusize irangi risa n'ubururu, ruriko n'ibirango vy'ishure.

Kw'ishure ryisumbuye, mu mbuga, handagaye ibipande, vy'ibikoresho vyasigaye, ku bikoresho bubakishije; hari akabarabara, kaza kuri iri shure, harimwo abanyeshure, bariko barataha.

Isomero ry'ibitabo ry'ishure yisumbuye igizwe n'udutaramuro twubakiye ku ruhome turimwo ibitabo vyinshi bitandukanye munsi yatwo hari imeza nini iriko intebe imwe y'inyegamo yirabura.

Mu cumba kirimwo imeza yera iteretsekwo umupira bakinisha amaboko bakoresheje uduseke mu kibuga gisize isima hasi.

Imbuga y'ishure idakoreye neza irimwo ivyasi iteyemwo ibiti vy'ubwoko butandukanye harimwo ibiti bikuze n'ibindi bikiribitobito ibikase n'ibidakase.

Mw'isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi ryera hasi hahomye isima isa 'nivu mu mfuruka imbere iburyo hateretse imeza ya mwigisha ikoze mu mbaho.

Isomero ry'ishure ryisumbuye ryubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi. Hasi hasize isima isanzwe. Bifise umuryango w'icuma usize irangi risa n'ubururu.

mw,isomero ry'ishure y'intango iteye igipande c,isima n'umusenyi ku mpome zisize ko irangi ryera hasi hahomye isima isanzwe ku gihome c'imbere hariko ikibaho cirabura candise ko imyimenyerezo y'ibiharuro

Ishure ryisumbuye rifise inyubako igeretse kabiri ryubakishije amatafari ahiye akatiye nisima n'umusenyi siakaje amabati asanzwe ku marembo y'irishure hahagaze imodokari ni minshi n'abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure ugiswe n'amashati yera n'amajipo asa n'ikiremve.

Inyubako y'ishure ryisumbuye, iteye igipande c'isima n'umusenyi, isizeko irangi ryera, ikenyeje n'irangi ryirabura, isakaje amabati asize irangi risa ni catsi kibisi, imbere yayo hari ubwugamo bushigikiwe n'inkingi zisize irangi ryera.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafari akatiye n'isima n'umusenyi imwe isakaye ibanda imwe iyindi na yo isakaye mugongo tembo mu mbuga iharuye y'umusenyi hashinzemo igiti kimanitse ko ibendera y'uburundi.

Munsi y'ibigazi biri mu murima uri iruhande y'ishure yisumbuye hubatse utuzu twa sugumwe twubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi hino yutwo tuzu hari imbuga y'ishure iharuye.

Mw'ishure, ryisumbuye, hari abanyeshure, n'abavyeyi, bahagaze mu nyubako, iteye igipande c'isima, n'umusenyi; ku mpome hasize irangi ryera, hasi hahomye isima isanzwe; abo banyeshure, n'ababyeyi, baje guhabwa amanota, y'umwaka.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako subakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi fise amadirisha y'ivyuma asize irangi ry'ubururu, ariko ni biyo i ruhande yiza inyubako hario ikigega c'amazi cobakishije amabuye akatiye n'isima n'umusenge.

Kw'ishure ryisumbuye mu cumba c'ubushakashatsi hari imeza myinshi zipanze ko za rugagamisha ku ruhome rw'imbere hari ko ikibaho cirabura canditse ko ibyandiko vy'ubuhinga hejuru y'iki kibaho hari amafoto y'abahinga ba kera.

Kw'ishure yisumbuye ifise inyubako iteye gipande s'isima n'umusenyi size irangi gera ku mpome hasi hahomye isima esanzwe sakarisheje amabati asanzwe ifise mu muryanko w'icuma umwe urafunze uwundi urafunguye.

Mw'isomero ry'ishure ryisumbuye, riteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasize ko irangi ryera, hasi hashashe udutafari duhiye. Harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu vyuma bishasheko imbaho. Hejuru hari igisenge c'ibara ryera. Ku gihome c'imbere no ku ruhande rw'iburyo hariko ibibaho bibiri vyirabura.

Mwisomero ry'ishure yisumbuye ryubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi, hasi hahomye isima idanzwe. Harimwo igisenge kidasize irangi . Ku ruhome rw'imbere hariko ikibaho kirekire cirabura.

Kw' ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi fise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo ifise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma zsize irangi risa n'ubururu isakaje amabati asanzwe hasi hahomye isima isanzwe.

Mw'isomero ry'ishure yisumbuye riteye igipande sh isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irange igera hasi hahomye isima isanzwe imanikishije ivyuma risakariye ko amabati asanzwe ku ruhome rw'imbere hariko ikibaho cirabura irimwo intebe z'abanyeshuri zikoze mu mbaho.

Inyubako y'ishure ryisumbuye iteye iyipande c'isima n'umusenyi ku mpome uruhande rwo hasi hakenyeje irangi risa n'ubururu hejuru irangi ryera ifise amadirisha n'imiryango y'ivyuma ariko ibiyo hasi hahomye isima isanzwe.

Kw'ishure ryisumbuye mu cumba co gukurikiraniramwo ibirori n'inama giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome gisize irangi ryera ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo intebe ziriko imisego harimwo abanyeshure baserukira abandi bicaranye n'ababyeyi baje mu nama.

Kw'ishure ry'isumbuye mucumba gitangigwamwo inyigisho zo gutumatumanaho hasi hasashe isima isanzwe iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpompe hasize ko irangi ryera rifise amadirisha ariko ibiyo hari imeza zitondeshejeko imashini nyabwonko.

Mu cumba kinini co gukurikiraniramwo ivyigwa giteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasize irangi risa n'umuhondo ,hasi hari ingazi ziriko intebe z'abanyeshure n'utumeza dufashe kuri izi intebe.

Isomero, rihomye isima isanzwe, hasi, ryubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima, n'umusenyi; ku ruhome rw'imbere, hari kibaho, kirekire, cirabura; hejuru, hari igisenge kidasize irangi; rifise umuryango w'icuma, usa n'ivu, ukinguye; mw'isomero, harimwo intebe z'abanyeshuri, zikoze mu mbaho.

Inyubako zigeretse zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi. Imbere y'inyubako hari ubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi ryera. Hagati y'izo nyubako hari imbuga ntoya ishashemwo utubuye.

Mu cumba c'uburaro bw'abanyeshure giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize irangi rera hasi hahomye isima isanzwe gifise amadirisha n'imiryanko y'ivyuma hariko ibiyo harimwo ibitanda bige retse rimwe rimwe vyinshi ku mitwe y'ibitanda hapanze amasandugu arimwo ibikoresho vy'abanyeshuri babamwo.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi ririko amadirisha y'ivyuma n'imiryango y'ivyuma isizi uburangi ry'ubururu hariko ibiyo isakarishije amabati y'ibumba imbuga iharuye ntacatsi na gito gihari.

Ishure yisumbuye ifise inyubako yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hasi hahomye isima isanzwe isakarishije amabati asanzwe ifise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma size irangi zisa n'ivu imbere yayo hari imbuga irimwo ubwatsi idatunganije hari abanyeshure bahagaze imbere y'inyubako.

Inyubako igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi. Isakaje amabati asanzwe, ifise imiringoti itwara amazi y'imvura mu kigega cubase iruhande y'iyi nyubako.

Kw'ishure ryisumbuye, rifise inyubako, ziteye igipande c'isima, n'umusenyi, isizeko irangi ryera; zifise inyubako, zigeretse rimwe; hari ikibuga, kiri hagati y'inyubako, gisize isima.

Mu mbuga y'ishure irimwo ivyatsi hari abanyeshure bari mu rukino rwo gukirana bakoresheje umugozi munini bafata umugu umwe ku mutwe umwe uwundi mugwi ku wundi mutwe bakwega bamwe bashira mu ruhande rwabo.

Ibarabara ridakoreye neza cane rigenda kw'ishure ryisumbuye rica iruhande y'ibigazi ku marembo y'irishure ryisumbuye hifise urugo rwubakishije amatafar ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hari urugi rw'icuma rusize irangi risa n'ivu.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati rifise umuryango w'icuma usize irangi ritukura urapfunze n'amagufuri abiri.

Icumba co gukurikiraniramwo ivyigwa giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize irangi ryera, hasi hashashe isima isanzwe hejuru hari igisenge gisize irangi ryera harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe z'inyegamo imbere yabo hari umwigisha ariko abaha icigwa.

Mw' isomero riteye igipande c'isima n'imisenyi ku mpome, hasizeko irangi ryera. Hasi hahomye isima y'irangi ritukura. Harimwo abanyeshure bariko bakurikirana umwigisha wabo, inyuma hicaye uwundi mushitsi yaje kubagendera.

Ko ishure ryisumbuye ifise inyubako ziteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi risa n'umuhondo zisakaje amabati atukura sifise ubwugamo bushigikiwe n'ivyuma risize irangi risa n'umunyota mu mbuga itunganije neza iteyemwo ubwasi n'ibiti harimwo impene itwo irarisha.

Inyubako y'ishure ryisumbuye igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi mu mbuga yayo hashanje amabuye matomato ifise ivyuma imbere bisigikiye ubwougamu.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiya n'isima n'umusenyi .asakaje amabati asanzwe ibanda imwe fise imiryango y'ivyuma isize irangi risa nicatsi mu mbuga ishinzemo igiti kimanitse ko ibendera harashashe isima.

Isomero ry'ishure ryisumbuye riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome isizeko irangi ryera hari ikibaho cirabura canditseko ivyirwa vyizwe muriy'ishure.

Isomero ry'ishure ryisumbuye risize isima hasi isanzwe ifise igisenge kidasize irangi iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome isizeko irangi ryera ku ruhome rw'inyuma hari ikibaho kirekere cirabura irimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho.

Inyubako y'ishure yubakishije amatafari aturiye, akatiye n'isima n'umusenyi, ifise umushinge w'amabuye, isakaje amabati asanzwe, ifise umuringoti umanura amazi y'imvura ukayatumbereza mu mufurege.

Inyubako z'ishure ryisumbuye zigeretse, ziteye igipande c'isima n'umusenyi. Zisize irangi ryera. Zifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo. Mu mbuga hacamwo ibarabara rishashemwo udutafari tw'isima.

Isomero ry'ishure ryisumbuye rihomye isima isanzwe hasi iteye igipanda cisima n'umusenyi ku mpome ku ruhome rw'inyuma hasize ibara ry'icatsi kibisi kurundi ruhome hasize irangi ry'ibara ryera.

Mu gikoni c'ishure vyisumbuye gifise impome safashe ko imisengesenge iva mu maziko batekamwo gifise amadirisha, ariko ibiyo na yo nyene yafashe imisengesenge harimwo inkono inininini ziteka ibifungurwa vy'abanyeshure zitatu.

Ishure ryisumbuye ifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi isakaje amabati asanzwe mu mbuga hashajemwo umusenyi hateyemwo n'ibigazi.

Mw'isomero ry'ishure ryisumbuye ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, ryagutse rifise n'amadirisha manini y'ivyuma ariko ibiyo, hasi hahomye isima isanzwe, rimanikishije ivyuma risakariyeko amabati asanzwe.

Mw'isomero ry'amashuri yisumbuye yubakishije amatafare ahiye akatiya n'isima n'umusenyi asize isima hasi fise idirisha ry'ibyuma ririko ibiyo isakaje amabati asanzwe harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho.

Mw'isomero ry'ishure ryisumbuye, ku mpome ziteye igipande c'isima n'umusenyi, hasize irangi ryera, ku ruhome rw'imbere hari kibaho kinini cirabura ,hicayemwo abanyeshure, imbere yabo hari umwigisha wabo, ariko abashikiriza ivyigwa.

Mw' isomero ry'ishure ryisumbuye hasi hahomye isima ry'ibara ritukura, ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi risizeko irangi ryera imbere ku ruhome har'ikibaho cirabura bifise amadirisha ariko ibiyo harimwo abanyeshure bakora ibibazo imbere hagaze abigisha babiri bariko babakoresha.

Ishure ryisumbuye ry'abaisiramu ifise inyubako yubakishije amatafari ahiye akati ya nitsima n'umusenyi isakaje amabati atukura haruguru y'inyubako hari inyubako y'umusigiti basengeramwo imbere yayo hari ikibuga c'umukino amaboko.

isomero ry'ishure yisumbuye iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize irangi ryera ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo ifise igisenge gisize irangi ryera kiriko amatara ku ruhome imbere hari ikibaho cirabura hejuru yacu hari umusaraba mw'ishure hateretsemwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho.

Imbuga y'ishure gisumbuye irimwo ivyatsi birebire barengeranije gukata hirya yayo hari igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu iruhande yaho hari umurima w'ibitoke.

Ishure ryisumbuye ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi ifise amadirisha y'ibyuma n'imiyango y'ibyuma size irangi risa n'ubururu amadirisha ariko ibiyo hasi hahumye isima isanzwe.

Ishure ryisumbuye ifise inyubako yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi igeretse rimwe sakaje amabati asanzwe mu mbuga hashanje umusenyi hari darapo ry'igihugu rimanitse imbere y'iinyubako ku ruhande hahagaze abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati asanzwe. Rifise urugo rukikuje rwubukishije ibyuma iruhande y'irishure hariho iyindi nyubako igeretse rimwe.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako iteyeko karabasasi y'isima isanzwe inyuma. Ifise amadirisha n'imiryango y'ivyuma asize irangi ry'ubururu hariko ibiyo.

Kw'ishure ryisumbuye ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, asakaje amabati ariko amadirisha y'ivyuma asize irangi ry'ubururu n'ibiyo, imbere y'iyi nyubako hari intebe itukura, hari akarima gatunganije neza gakikije n'amacupa yaheze.

Inyubako y'ishure yisumbuye yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Hafise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, hafise ubwugamo imbere ushigikijwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi risa n'ubururu.

Inyubako z'amashure yisumbuye zubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi. Zifise amadirisha y'ivyuma bisize irangi risa n'ubururu biriko ibiyo. Ku ruhande rwo hejuru hari akayungiro k'ivyuma gasize irangi risa n'ubururu.

Ikibuga c'imikino w'umupira w'amaboko kiri munsi y'ibarabara risanje mwo urucekeri rutukura kw'ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi.

Kw'ishure ryisumbuye mu cumba gisize isima hasi itanguye gusaza, ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi isizeko irangi ryera, ku gihome c'imbere hari urubaho rusize irangi ryirabura. Hahagazemwo abanyeshure ku muzingi, bariko barakoma amashi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, isakaje amabati y'ivyuma, hasi hasize isima, hari ubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi risa n'umuhondo, hamanitsemwo ivyapa n'impuzu nyinshi.

Ingazi nyinshi ziduga zigenda ku nyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi ,afise inkingi z'isima zisize irangi ry'umuhondo .Ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo n'imiryango y'ivyuma.

kw'ishure rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati asanzwe, imbere y'amashure hari ubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi risa n'ubururu.

Impene ziriko rirarisha mu kibuga c' ishure ryubakishije amatafari aturiye akatiye n' isima n' umusenyi, asakaje amabati. Iruhande yiryo Shure, hari ikigega kiruhukiramwo amazi y' imvura, avuye Ku mabati. Ku ruhome rw' ishuri, harashushanije amadarapo abiri, rimwe ry' igihugu.

Kw'ishuri ryisumbuye rifise inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye akatiya n'isima n'umusenyi asakaje amabati asanzwe haruguru yayo hari ikibuga gisize isima harimwo umuntu w'umupfasoni ni, ariko aragenda rambaye impuzu sa n'ubururu hahagaze n'imodokali ituku.

Ishure ryisumbuye mu isomero rishashemwo udutafare twisima twera harimwo intebe z'ibyuma ziriko imbaho hicayemwo abanyeshure bariko barakora ikibazo.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zigeretse kabiri zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, isakaje amabati asanzwe. Mu mbuga nziza itunganije neza iteyemwo utwatsi, hacamwo utuyira dushashemwo amabuye, hari idarapo ry'igihugu.

Mu nzu y'uburiro abanyeshure bamaze gufungura bogeje n'amasahani barirako, barahanagura imeza. Amasahani bayubitse ku meza y'urubaho isukuye.

Mu murima w'ishure ryisumbuye hateyemwo imyumba ati ibiti vy'amavoka ibiti vy'ibigazi n'ibiti vy'amapera haruguru y'uwu murima hari inyubako y'ishure isakaje amabati asanzwe.

Icumba co gukurikiraniramwo ivyigwa, kirimwo intebe z'inyegamo zirabura n'imeza isize irangi ryirabura. Hasi hahomye isima isanzwe. Ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi hasizeko irangi ryera, ifise igisenge gisize irangi ryera.

Inyubako igeretse yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hari ingazi ziduga hejuru hariyo umunyeshure ahagaze yegamiye kuvyuma bikinga impanuka.

Inyubako y'ishure yubakishije amatafari aturiye ikatiye n'isima n'umusenyi isakaje amabati y'ibumba isize irangi ryera ku nkingi zigize ubwugamo burimwo ubukarabiro.

Ishure rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, imiryango y'ivyuma n'amadirisha y'ivyuma hariko ibiyo. Igice co hejuru giteye igipande c'isima n'umusenyi hagasigwako irangi risa n'umuhondo, ifise ubwugamo busakaje amabati bushigikiwe n'inkingi zubakishije amatafari akatiye n'isima n'umusenyi.

Inyubako zishure zubakishije amatafari aturiye akatiye isima n'umusenyi, zifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, risakajwe amabati asanzwe, mukibuga hateyemwo ibiti bikeya bikuze.

Mw'isomero ry'ishure ryisumbuye, risize irangi ryera ku mpome, hasi hashashe udutafari tw'isima, hari abanyeshure bari mu ntebe. Buri munyeshure afise imeza yiwe n'intebe yiwe y'inyegamo. Imbere hahagaze umwigisha w'umugore.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako giteye igipande c'isima n'umusenyi ifise imijyanko isa n'ubururu iriko ibiyo n'amadirisha y'ivyuma asize irangi risa n'ubururu ariko ibiyo fise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi yera.

Kwishure ryisumbuye mu mbuga y'ishure yicaye abanyeshure bari kumwe na mwigisha wabo bariko begeranya bongera bitegereza ivyo bagiye bafata mu bidukikisha.

Mw'isomero ry'ishure yisumbuye yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi asizeko ishwagara ku ruhome hamanitseho isaha yerekana ko ari sacenda ibuze iminota umunani.

Mu mbuga y'ivyatsi bitotahaye ,ku mpande hateye ibiti bikuze ,hari inyubako igeretse gatatu isize irangi ryera isakaye n'amabati asanzwe iruhande yayo hari yindi nyubako isize irangi ryera isakaye n'amabati atukura.

Ishure ryisumbuye rifise ziteye igipande cisima numusenyi kumpome hejuru hasize irangi risa numuhondo hasi hasize irangi ryirabura imbere yizinyubako Hari ubwugamo bushigikije inkingi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu hahagaze umuyobozi wishure ariko abanyeshure bakora amasuku.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo hari agataramuro kanini karekare gapanzemwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye ,handitseko kuri buri gataramuro ibitabo bijamwo.

Kw'ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi zisakaye ibanda imwe n'amabati yirabura y'ibumba. Mu mbuga hashanje umusenyi.

Ishure rifise inyubako nshasha zigeretse rimwe ,zubakishije amatafari ahiye ,akatiye n'isima n'umusenyi, asakaje amabati asanzwe, mu mbuga harandagaye amabuye, n'amatafari yamanyaguritse yasigaye ku yo bakoresheje.

Ishure rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, afise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo n'imiryango y'ivyuma isize irangi risa n'ubururu hariko n'ibiyo.

Mw'isomero ryubakishije amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi isize irangi ryera ku mpome. Ku ruhome rw'imbere hari ikibaho cirabura canditseko ikibazo cakozwe c'ikirundi.

Mu isomero riteye igipande cisima n'umusenyi size irangi yera ifise umuryango w'imbaho harimwo intebe z'inyegamo z'abanyeshuri n'utumeza twazo.

Ishure ryisumbuye, rifise inyubako, yubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi; isakaje amabati y'ibumba, hari amadirisha y'ivyuma, ariko ibiyo; imbere y'ishure, harateye udushurwe, dukikuza imbuga, igaragara.

Kw'ishure rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi fise amadirisha n'imiryango y'ivyuma size irangi risa n'ubururu hariko ni biyo mw'isomero rimwee iyojyiyo madirisha vyamenetse hapanzemwo intebe z'abanyeshure santinaguritsi.

ku ishure ryisumbuye hari inyubako igeretse rimwe isize irangi ryirabura ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo haruguru y'iyinyubako hari kibuga cy'umukino w'amaboko ukoresha agaseke

Mw'isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome isize isima hasi ifise amadirisha mu ma nini, ariko ibiyo bitabonerana akoze mu mbaho hicayemwo abanyeshuri babiri bariko basubiramwo iivyirwa vyabo.

Mw' ishuri abanyeshure basohotse basiga buguruye umuryango. Mw' ishure hasize isima hasi, hateye igipande c' isima n' umusenyi ku mpome, amadirisha ariko ibiyo. Harimwo intebe z' abanyeshure zikoze mu vyuma biriko imbaho.

Kw'isomero ry'ishure ryisumbuye umuryango w'icuma upfunguye gatoya inyubako yubakishije amatafari ahiye mw'ishure arabonekamwo intebe z'abanyeshure n'idirisha rikoze mu vyuma ririko ibiyo.

Mw'ibarabara, umwambaro ubaranga abaforoma n'abanyeshure biga ubuforoma n'ivyapa, bari mu myiyerekano yo kuninahaza umusi mukuru wahariwe abaforoma kw'isi.

Kw'ishure ryisumbuye rifise inyubako ziteye igipande c'isima n'umusenyi zisize irangi ryera zisakaje amabati asanzwe. Rifise imbuga nini iteyemwo ubwatsi n'ibiti biri hirya bikuze.

Agasaho ko gutwara ibikoresho vy'umunyeshuri karimwo ibitabo bitandukanye harimwo n'utubwate hashiramwo amakaramu atandukanye ku ruhande hari agafuka hashiramwo agacupa atwaramwo ivyo kunwa.

Ishure ryisumbuye igizwe n'inyubako teye igipande sesima n'umusenyi size iranga igera isakaje amabati asanzwe ifise ubwugamo ushigikiwe n'inkingi z'ivyuma sia ize iranga iry'ubururu.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye ikaziye nisima numusenyi iruhande harashashe Isima hari ikigega kuruhukiramwo amazi yimvura avuye kumabati yayo mashure.

Ishure rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi sakaje amabati asanzwe. Mu mbuga idatunganije neza hari ibyatsi hari n'ikigega c'amazi kiri nyuma y'inyubako y'ishure.

Isomero ry'ishure yisumbuye, impome ziteye igipande c'isima n'umusenyi gisize irangi ryera, hari ikibaho cirabura candiseko ikirangaminsi c'ibibazo bizokorwa kuva kw' itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatatu kugera kw' itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa gatatu.

Inyubako igeretse kabiri yubakishije amatafarahiye akati ya nisima n'umusenyi isakaje amabati asanzwe ifise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi risa n'ubururu imbere yayo ahagaze amamodokali yera inyuma yayo amamodokari hari imbuga nini hagati mu mbuga hashinzemwo i darapo.

Mw'isomero, ryubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima, n'umusenyi; ku gihome c'imbere, hari urubaho, rwirabura, rwanditseko ivyigwa, vyo mu cigwa c'imibano.

Kw' Ishure ryisumbuye, rifise inyubako z'amatafari ahiye ,akatiye n'isima n'umusenyi, asakaye n'amabati asanzwe, mu mbuga idatunganije neza, hari Abanyeshure bariko, bakiniramwo.

Mw'isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome ifise ikibaho cirabura ku ruhome imbere hejuru ismanitsemo imbaho zisakariye ko amabati hasi hasize isima isanzwe harimwo intebe z'abanyeshure n'ibitabo abanyeshure basise mu ntebe bagiye gukina.

Mw'isomero ry'ishure yisumbuye ku meza yera hari agasaho gatwara ibikoresho vy'ishure n'amakaramu ari iruhande ya mwigisha.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako nyinshi zisanzwe zubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, zisakaje amabati y'ibumba. N'iyindi nyubako imwe igeretse kabiri yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati asanzwe. Imbere y'iyi nyubako hahagaze imodokari zine zera.

Mw’isomero, umwigisha ariko arakurikirana abanyeshure biwe, bariko bakora imyimenyerezo yabahaye; ahagaze imbere, nabo bariko barandika, abandi barabaza ivyo batasobanukiwe.

Mw'isomero ry'ishurure ryisumbuye, riteye igipande c'isima, n'umusenyi ,ku mpome risize isima ,hasi ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, harimwo intebe zikoze mu vyuma ,biriko imbaho, n'izindi zikoze mu mbaho gusa.

Kw'ishure ryisumbuye ry'ubuhinga mu cumba c'ubushakashatsi hari imeza iriko abanyeshure batatu bari ko biga gushira umuyaga nkuba mu mazu bifashishije udushusho mfasha nyigisho abiko.

Kw'ishure ryisumbuye ry'ubuhinga mw'isomero isize iranga iryera ku mpome ifise n'amadirisha y'ivyuma, ariko ibiyo abanyeshure mu mwambaro w'ishure ugizwe n'amashati yera buri munyeshure kuri mudasobwa yiwe bariko barakurikirana ivyirwa.

Isomero ry'ishure yisumbuye hari abanyeshure bane bicaye ku ntebe sinyegamo imbere y'amameza, ariko mudasobwa zibiri abanyeshure batatu bariko barafashanya kuri mudasobwa imwe uwundi na we ari gukorera kuri mudasobwa yiwe ukwiwe.

Kwishure ry'ubuhinga mu cumba c'ishure giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize irangi ryera ku meza imwe yose hari umunyeshure na mudasobwa yiwe akoresha.

Kw'ishure ryubatse mugashamba k'ibiti , ifise urugo rwubakishije amabati y'irangi ryirabura, mukigo hari ikigega c'amazi kinini cirabura.

Muri kaminuza y'ubuhinga, mu cumba c'ugukoreramwo, harimwo abanyeshure bari mu mwambaro w'akazi. Bariko barakora amamoteri atandukanye.

Mw'ishure kaminuza yigisha ubuhing, mu bijanye n'ubwubatsi, hari abanyeshure bari mw'ihangare nini, bariko bacanga isima bakoresheje ibipawa.

Icumba co gukurikiranira mw'ivyigwa giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpume hasizeko irangi risa nicasi kibisi abanyeshuri bicaye mu ntebe z'inyegamo barakurikirana umunyeshuri mugenzi wabo ariko arabasigurira ibikorwa yakoze.

Icumba co gukurikiraniramwo ivyigwa, iteyeye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi ryera fise igisenge gisize irangi ryera, harimwo intebe z'inyegamo zifise imido ishasheko igitambaro c'urusato.

kw,ishure rya kaminuza mu cumba co gutangiramwo ivyigwa hasize isima hasi isanzwe iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi yera ifise amadirisha y'ibiyo ariko n'ibitambaro hejuru hari igisenge gisize irangi yera

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa iteye igipanda c'isima n'umusenyi ku mpome zisize ko irangi ryera ihise amadirisha ariko ibiyo hasi hahomye isima isanzwe hicayemwo abanyeshure ku ntebe z'inyegamo imbere y'amameza bariko bakurikirana umwigisha wabo.

Ubwugamo bw'ishure bwokwimenyereza ry'abana bato riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome isize ko irangi ryera ifise ivyuma birinda impanuka hasi hashashe udutavari twisima twera harimwo isandugu ry'umusenyi ry'imfasha nyigisho.

Kw'ishure kaminuza, mu cumba gitangirwamwo ivyigwa, gihomye isima isanzwe hasi, giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, imbere hahagaze abanyeshure babiri bariko berekana igikorwa cabo. Imbere yabo hari abayobozi babo batatu. Inyuma y'abo bayobozi hicaye abanyeshure baje kurorera.

Inyubako y'ishure ya kaminuza igeretse .Iteye igipanda c'isima n'umusenyi ku mpome isize ko irangi igera hasi hashashe udutafari tw'isima twirabura ku ruhome hariko amafoto y'abantu benshi.

Ishure kaminuza ryigisha ubuhinga bwo kwubaka. Mu nyubako bigiramwo ibikorwa vy'ubuhinga, hari abanyeshure bane bari mu mwambaro w'akazi, bariko bakora ku cuma gikata amatiyo.

Kwishuri rya kaminuza imbere y'inyubako y'ubuyobozi hari imbuga ihomye isima ihagazemwo ama modokari .Inyuma y'iyi mbuga harazitiriye n'inyubako iteye igipande c'isima n'umusenyi hirya y'iyi nyubako hari imbuga iteyemwo ubwatsi.

Kw'ishure kaminuza rifise inyubako zigeretse kabiri, risize irangi ryera. Rifise imbuga nini ihomye isima isanzwe. Mw'iyo mbuga hahagazemwo imodokari.

Ishure rya kaminuza, rifise inyubako zigeretse, zubakishije amatafari, ahiye; zisakaje amabati, y'ibumba, y'imigongo, minini; hari ubwugamo, buhuza inyubako, n'izindi; busakaje amabati y'ibumba, bushigikiwe, n'inkingi z'ivyuma, zisize irangi risa n’ivu.

Akazu ka sugumwe gateye igipande c'isima n'umusenyi isize irangi ryera hasi hashashe udutafari twisima twera harimo umusarani w'ikizungu utagira imifuniko n'isuku ni rike cane.

Ishure rya kaminuza rifise inyubako iteyeko udutafari tw'isima twera ku mpome imbere yayo imbuga ihomye isima hasi ihagazemwo imodokari nyinshi zera.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa cagutse cubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi amanikishije ivyuma isakariyeko amabati ku ruhome rw'imbere hari ikibaho cirabura harimwo abanyeshuri bariko bakurikira ibikorwa vya mugenzi wabo umwigisha wabo na we yicaye ku ntebe mu nsiki babo.

Mu cumba co gukwirikiraniramwo ivyirwa , cubakishijwe n'amatafari ahiye gikatiye n'isima n'umusenyi, hasi hahomye isima isanzwe, hejuru hari igisenge gisize irangi ryera. Hicayemwo abanyeshure bariko bakwirikirana igikorwa ca mugenzi wabo. Mu nfuruka y' imbere i buryo hicaye abayobozi bico gikorwa batatu.

Kw'ishure kaminuza ry'ubuhinga, abanyeshure mu mwambaro wo kwikingira, bariko barakora inkingi, bajishisha ivyuma, bambaye n'inkofero zibakingira zisa n'umuhondo.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyirwa giteye igipande c'isima n'umusenyi isize ko irangi ryera ku mpome, hasi hasize isima isanzwe ifise amadirisha manini y'ivyuma ariko ibiyo harimwo intebe zikoze mu vyuma z'inyegamo n'utumeza dukoze mu vyuma hariko imbaho.

Ku ishure kaminuza ry'ubuhinga mu cumba bigishirizamwo ibikorwa vy'ubuhinga harimwo abanyeshure batatu b'abakobwa bari mu mwambaro w'akazi burumwe afise agasumeno gakata ivyuma bafise ibati ry'icuma bariko barakata.

Ishure kaminuza ifise inyubako nshasha ziteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize irangi ryera zisakarishije amabati asanzwe asize irangi ritukura imbere y'iinyubako harimbuga nshasha itunganije neza iteyemwo n'ubwasi.

Ishure kaminuza risize irangi ryera rifise amadirisha ariko ibiyo hari imbuga utunganije neza iteyemwo ubwatsi bwiza butotahaye bukikujwe n'amashurwe burakase neza hariho akayira gashashemwo udutafari tw'isima.

Akazu ka surwumwe gateye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize irangi ryera, hasi hahomye isima y'icasi gitoto; harimwo umusarani w'ikizungu usukuye neza, iruhande yawo hateretse injerekani y'amazi.

Ishure rya kaminuza ifise inyubako igeretse iteye igipande c'isima n'umusenyi, hasi hashashe udutafari tw'isima isanzwe ,ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi isizeko irangi ryera.

Kw'ishure, rya kaminuza, ryubakiye mu rugo, rwubakishije amatafari, ahiye, akatiye n'isima, n'umusenyi; hari imbuga nini, ishashemwo amabuye; ku ruhome, rw'iyi shure, hari agasandugu, bandikamwo ibimenyeshejwe.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa giteye igipandi c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi ryera n'igisenge gisize irangi ryera hasi hahomye isima isanzwe hicayemwo abanyeshure bariko bakurikirana umugenzi wabo yicaye imbere musi y'ikibaho yamuritseko ibikorwa, ariko ashikiriza.

Inyubako y'ishure ya kaminuza igeretse gatatu iteye igipande c'isima n'umusenyi ifise amadirisha ariko ibiyo manini imbere yayo hari ibarabara rishashemwo udutafari tw'isima.

Mw’isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize irangi ryera hasi hahomye isima isanzwe imbere hateretseyo intebe iriko mudasobwa n'imashini yerekana amashusho.

Ishure rya kaminuza ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi ahuzwa n'utuyira tutsrashemwo amabuye duteye utwatsi hagati dukikujwe n'amashurwe.

Ishure rya kaminuza rifise inyubako igeretse kabiri, yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, isakaje amabati asanzwe rifise amadirisha menshi y'ivyuma ariko ibiyo, hanze mu mbuga hateye ubwatsi butotahaye.

Inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n’umusenyi, ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo n'imiryango y'ivyuma, ku ruhome rwiyo nyubako hari udusandugu tubiri agasandugu kamwe kajamwo ibimenyeshejwe n'akandi gatangwamwo ivyiyumviro.

Mu cumba c'ugukurikiraniramwo ivyigwa kinini cagutse cane harimwo abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure ugizwe n'amashati yera amatara ni menshi, kandi aracanye iboneka ko ari mw'ijoro bari ku basubira amwo ivyikwo.

Kw'ishure rya kaminuza rifise inyubako igeretse gatatu yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, mu mbuga y'irishure hateye ubwatsi ucamwo utuyira dushashemwo amatafari y'isima.

Akazu ka sugumwe k'abahungu gashashemwo udutafare tw'isima twera gafise umuryango w'icuma usize irangi ry'ubururu, uhomye isima n'umusenyi ku mpome zisize irangi ritukura mu nkingi.

Mu cumba co gukurikiranamwo ivyigwa cagutse gifise amadirisha manini akoze mu vyuma hariko ni biyo harimwo ivyuma vy'ukumurika ivyirwa hateye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasi hae size isima harimwo abanyeshure benshi bari gukurikirana ivyigo.

Kw'ishure rya kaminoza rifise inyubako ziteye igipande co isima n'umusenyi size irange ryera ku mpome ifise ubwugamo buhuza inyubako n'izindi muri uwubwugamo haagazemwo abanyeshure.

Mu kigo c'ishure rya kaminuza, mu mbuga iteyemwo amashugwe n'ibiti bikuze hacamwo amabarabara meza ashashemwo udutafari tw'isima, kumpande zayo mabarabara hariho ibiti vy'amatara.

Ishure rya kaminuza ryubatse kwibarabara ry'ivu ifise inyubako igeretse iteye igipande c'isima n'umusenyi ko iryo barabara hahagaze imodokali inyinshi si abigisha na maa neshure bari ko iryo shure.

Ishure rya kaminuza igizwe n'inyubako igeretse gatatu iteye igipande c'isima n'umusenyi isize irangi ritukura n'igera imbere y'inyubako haca amabarabara hashashemo udutafari tw'isima.

Ishure rya kaminuza ku cumba c'ubushakashasi harimwo umukozi mu mwambaro wo kwikingira nk'icuma co kuvoma imiti, ariko aravoma imiti mu ducupa azokoresha mu bushakashasi bwiwe.

Kw'ishure rya kaminuza mu cumba co gukurikiraniramwo ibyigwa vy'ubuhinga hari abanyeshure bari mu mwambaro w'ukwikingira n'inkofero bariko bakurikirana ivyigwa vy'ugukata ivyuma.

mukigo c'ishure rya kaminuza hari imbuga nini iteyemo ibiti biri mu bwatsi ibi biti birakuze bikikujwe n'amashurwe aca kw'ibarabara rigenda rishika ku nyubako z'amashure yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi.

Kw'ishure rya kaminuza mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa gisize irangi ryera ku mpome hari umunyeshure ariko arasiguza umwigisha wabo ivyo yakoreye kw'iterefone.

Inzu yisomero ryibitabu ya kaminuza iteye igipande cisima numusenyi ku mpome , isize irangi ryera ifise imiryango yivyuma isize irangi risa nubururu iriko nibiyo , hasi hasize isima itukura.

Ishure kaminuza ryigisha ubuhinga mu bijanye n'inyubako. Mu cumba bigiramwo gukora ivy'ubuhinga, hari abanyeshuri bane bari mu mwambaro w'ukwikingira bambaye n'inkofero z'ukwikingira. Bafashe itiyo bayambitse mu cuma kiyikata.

Ibarabara risize ikaburimbo yatanguye ku manyagurika bigaragara ko ibarabara ririko rirasaza ku ruhande hari urugo rwubakishije amabuye rushinze ko ivyuma bisize irangi ritukura epfo aho ibarabara rihurira n'irindi hahagazeyo ama modokari.

Akazu ka sugumwe gateye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize irangi ryera, harimwo umusarani w'ikizungu hateretse iruhande ibido y'amazi.

Kuruhomwe rw'inyubako y'ishure ya kaminuza iteye igipande c'isima n'umusenyi rusiz'irangi ryera hejuru , hasi hasize irangi ryirabura, hamanitseho agasandugu abanyeshure bangiramwo ivyipfuzo vyabo.

Kw'ishuri rya kaminuza ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, zifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo hasakaje amabati y'ibumba, mu mbuga hateye ivyatsi n'ibiti bikuze birebire.

Inyubako z'ishure ya kaminuza zubakishije amatafari ahiye n'amabuye, rikatiye n'isima n'umusenyi, hari ubwugamo buhuza inyubako n'izindi busakaje amabati y'ibumba rushigikiwe n'inkingi z'ivyuma hari imbuga iteyemwo ubwatsi n'amashurwa.